Ŋutsu ɖafiãla le ɖa fiãm na ame tsitsi ŋutsu aɖe le ɖafiãƒe ke ɖafiãla le ɖafiãmashini ɖe asi eye woɖɔ kuku. Eɖɔ gaŋkui hã eye wotsɔ nu ʋi bu kɔ ka ɖafiãla la.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi eye wòkɔ ta kɔ ziɔ ɖe avɔ avɔ dzi. Avɔwo le hatsotso vovovowo me. Ke eɖewo la, wole dzɛ̃eye eɖewo hã wole ɖisayi vovovo me.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe galɔ aŋutiɖiɖi dzi, elé kɔmpita ɖe asi le kɔmpita me kpɔm. bɛntsi hã egbɔ, batri le bɛntsie dzi. Sola panel le exa ke provitsin hã le exa.

Afɔkpa vovovowo le afɔkpa dzraƒe. Woɖo atsyɔ̃ vovovo na wo kpakple kɔla vovovowo. Kɔla aɖewo le ʋie le atsyɔ̃ɖoɖome, aɖewo le abe aŋtsiɖiɖi, aɖewo le abe gbemumu eye aɖewo hã wo kɔ tsaka le atsyɔ̃ɖoɖome.

yevu nyɔnuvi kɔkɔ́ aɖe tsítsitre ɖe mle xɔme edó awu blu levenɛ eye trɔza dzĩ hã le eŋu fon le exa nuŋlɔti hã le exa kple kap kple nuɖanu bubuwo hã frawa vovovowo le ewomegbe eye wòɖo nukomo nyuie medóadã hã o le gatsitsí ɖe asi

Nyɔnu aɖe nɔ anyi le zikpui bɔbɔ me. Kɔmpita le egbɔ wo le asi tem ɖe edzi. Edo awu yibɔ mebla ɖa o ke boŋ eɖe asi le wo ɖa ŋu wokɔkɔ yi yame. Glasi hã le egbɔ le kplɔ dzi eye ele eƒe pɔtsi me.

yevu etɔ̃ wóle nukuwubó etɔ̃ gbɔ eye nutsu ɖeka nyɔnu wɔm evɛ nukuboawo le vovovo eye nyɔnu ɖeka bla eɖà ɖe megbe hele tsitsina nawo

Nyɔnuvi ƒomevi vovovo wole efli eve me. Wokpa akɔ kple avɔ vovovowo, eye wokɔ dzonu de, ame eve tsɔ dzonu de ekɔ kple alɔnu. Wotsɔ nutsɔ ɖe ta hã vovovo.

Nyɔnuvi ene ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eye ame ɖeka kɔ avɔwu tsɔ ta ka ta eye ame eve hã lé nuɖugba ɖe asi eye wòdo awu blu, wigi hã le eta na ame ɖeka eye ame enelia le wo megbe.

Ame gbɔ sɔ nu aɖe nɔ anyi le nyadrɔ̃ƒexɔ me ke esenyala woametɔ̃ hã nɔ anyi le ekplɔ nu. Agbalẽ ʋi ʋewo le ekplɔ dzi eye kpovitɔ tsi tsitre ɖe nyanuɖela hã gbɔ le tsitre tsitsime. Ke nyametsola hã nɔ anyi hele to ɖom ke Amerika flagi hã le wo ŋkume. Ke nyanuɖela bubu hã le wo gbɔ.

Edzo bi eŋu vovovowo kpakple exɔwo, eŋu aɖewo hã le emɔ dzi kpakple tanka eye dzidzɔ hã le eya me ati hã le egbɔ eye signboard hã le atia xa

Ɖeviwo le efli godo me le eʋe ɖum. Wosa nu ɖeka ŋgb sɔɔ ɖe ali eye wosi ela ɖe ali eɖewo le ʋie eɖewo le abe Ghana ƒe flaga kɔla ene eye wosa nu ɖe afɔ. Wo katã ka nu ɖe eta eye wo le adzame le eʋe ɖum.

Ŋutsu vovovowo tsi tsitre ɖe ablɔdzi, wodo awu yibɔ kple kuku dzɛ̃ kpakple awu dzɛ̃ do ame ɖeka do awu yelo wokɔ ati kpakpɛ ɖe dzi, ŋlɔ nu vovovo dzesiwo katã ɖe edzi le ʋlidodo me.

Ɖevi ama dre nɔ kletifɔ dzi, kotoku woame atɔ̃ le woƒe ŋkume. Galɔn yibɔ xe…sesẽ hã le wobe ŋkume eye wobe ŋku…anyigba ŋkume le yibɔ.

Ŋutsu ame ene le akɔɖiƒe fefewɔƒe, ɖeka nɔ anyi eye ame etɔ̃ tsitre, ke ame ɖeka kɔ nu dze tsyɔ ta eye wòdo kot yibɔ trɔza gake medo afɔkpa o. Nyɔnu aɖe hã lé ɖevi aɖe ɖe asi do trɔza yibɔ.

ŋutsu atɔ dó riflekta wu eve tsítsistre kuku yelo le ametɔ̃ ta eye ameve nɔ sola panel dzi ŋutsu bubu hã le wó xa le kodzokodzó me ɖeka hã le bubu xa le awu yibɔ me

Ŋutsu woame ade tsi tsitre ɖe dɔwɔƒe, wodo awu vovovo, amewo fɔ enuwo kpla ɖe eŋui eye kletifɔ le wo xa. Ke ame ɖeka ɖɔ kuku aŋutiɖiɖi eye ame evelia hã ɖɔ awu aŋutiɖiɖi.

Gbemenyiwo le habɔbɔ me le gbe me le gbe ɖum ke dzata wome atɔ̃ wolé gbemenyi ɖeka ƒu anyi. Dzata wome etɔ̃ le wo dzime lé ɖe kple aɖu, ɖeka lé wo dzo sesɛ̃e eye dzata bubu hã ɖeka ƒu du sesɛ̃e gbɔna ɖe gbemenyi la gbɔ. Dzata ɖeka nɔ anyi.

Ŋutsu eve le dɔ wɔm le gakpo nu. Ɖeka tro megbe de nɔvia eye wodo wo katã wodo dɔmewu kɔkɔ ŋlayi ɖeka ke ɖeka nɔ anyi eye wo katã woɖɔ kuku ɖeka ke ame yi ke nɔ anyi eɖɔ gaŋkui eye wòsa nu blɔ ɖe ekɔme henɔ ŋku lém ɖe gakpoa nu veviee.

Mɔli kple ayi ɖaɖa le agba ʋi aɖe me, abladzo kpakple koklozi elã kpakple atadi le edzi, maka kple sabala fifliwo kple gbemumu wo le edzi

Ame aɖewo nɔ nuɖuɖ kplɔ nu le nu ɖum le aƒeme ke ɖevi ɖeka tsɔ nuɖuɖu le agbame le nume dema na ŋutsu aɖe le ekplɔ ƒe gomee dzi. Ke ŋutsua ke nu me eye nuɖuɖua le nume nɛ. Eɖɔ gaŋkui hã.

Yevuvi woame etɔ̃ le nusrɔ̃m le nusrɔ̃xɔme. Nufia la hã le wo gbɔ, eƒe ge didi edo awu blu, enɔ anyi eye wotrɔ megbe do nusrɔ̃kpe. Nusrɔ̃kpe la le gbe mumu, nutata alo nuŋɔŋlɔ vovovo le nusrɔ̃kpea dzi.

ame enyi tsitsìtre le wonɔnɔewo nu hetsɔ woƒeasi ɖe dzi dó abɔgɛ ke wodó awu dzĩ kɔ awu kɔ nu blu kɔ tsuɔŋu eye egbe le egbe dama le wobe megbe ke wodó gakɔgɔɔ gakɔga wobe kɔ̀ ke wotsiatsitsre ɖe sola panel gbɔ

Xɔme zikpui wɔme etɔ̃ vovovo ƒomevi le xɔmekplɔ eye xɔmekplɔ la le titina. Woɖo wokɔ atsɔɖonu kɔ da ɖe xɔme zi xɔme kplɔ la dzi eye xɔmekplɔ hã la, flawa gbemu hã le wo megbe

yevu amadre tsítsitsre ame ade do awu ɖeka gbi sɔŋ awuwo nye gbemumu dzofi ƒe dzesi tso eme ŋutsu ɖeka hã le wotitina eye wo kenume bãa emene ɖɔ kuku ɣie eye ame etɔ̃ hã ɖɔ kuku dzɛ̃ nyɔnu ɖeka le wó dome edó awu dzɛ̃ ʋlayi eye dzofi dzesi tso eme tsítsitsre ɖe ablɔdzi

Yevu aɖewo le habɔbɔ me le eŋu kum le egbe me. Atiglinyi ɖeka le wo megbe eye atiglinyi ɖeka le wo ŋgɔ, eŋuɔ le atiglinyi ƒe titina, ati kɔkɔ aɖe hã le atiglinyia wo megbe le egbea me.

Ŋutsu ame eve le dɔ wɔm le transfɔma gbɔ. Woɖɔ kuku ʋi. dɔmewu bl uke nugo aŋtiɖiɖi le wobe megbe. Pol hã le wobe ŋkume.

Ŋutsu woametɔ̃ le exɔ ɖoƒe, kpe ɖom. Ke ame eve do awu kple trɔ̃za bluu. Ame ɖeka yea la, aɖɔ asiwu eye wòɖɔ kuku dzĩ. Ke ame eve susɔewo ɖo kuku aŋtiɖiɖi eye ame etɔ̃lia hã do awu ʋie le adzɔ ge.

Nyɔnu eve tsi tsitre ɖe amidzraƒe. Amidzraƒe eŋu gbɔ. Gbemumu ɖeka le wo xa kple ʋi ɖeka. Ŋutsu aɖe le moto dzi lé agba ɖe ŋgɔ.

Yevuvi dra aɖokui lebee fefeŋuwo le wo ŋkume, ekɔ asi da ɖe edzi ke keteke mɔ hã le wo ŋkume, Ɖevi sue aɖe bubu etɔ̃wo hã le ketekea mɔ…mɔa…mɔa dzi tsom.

Ŋutsu kako aɖewo le fli me. Wodo awu yibɔ, kuku yibɔ, asiwu yibɔ, afɔkpa hã yibɔ, ke atalegbe hã yibɔ. Ke ŋutsu bubu hã le woxa edo dzimewu ʋi eye talegbewu e ŋtsiɖiɖi le nukplɔti ɖe asi ke bubu hã le gaxɔme eye wodo ŋtsiɖiɖi wu ʋi kpakpla atalegbewu.

Ŋutsu eve le gedzogodzo me. Asiwu. Ɖeka do asiwu dze, ɖeka do asiwu ʋi. Gaŋkui le woƒe ŋkume. Kuku vovovo ye le wo ta. Ŋutsu ev ŋutsu ɖeka hã tsitre ɖe woxa do asiwu blɔ ke wo le ŋutsu eve la wo le gakpo ɖe asi. Gakpo hã bubu le wo xa.

Ŋutsu woame atɔ̃ le nyadrɔƒe xɔme, ametɔ̃ tsi tsitre, ɖeka tsi tsitre kɔ asi ɖe dzi edo coat ɖe aɖaka me eye ame ɖeka le wo ŋkume kɔ agbalẽ ɖe asi, bubu hã tsi tsitre ɖe o megbe bla tie hele kpɔɔ. Ke ame eve susuɛwo nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye wole ekpɔ.

Ame gbɔsusu nu aɖe le gbeme tom. Wokpla bagi ɖe axa dzi kple megbe eɖewo kɔ enu kɔ tsɔ ta eye woɖo ta ati aɖe gɔme ke ame bubu aɖewo hã le ati gɔme le wo kpɔm ɖo ɖa. bubuawo hã kple asi ɖe akɔ eye le wo kpɔm ɖo ɖa.

Lɔri eme eve do go ɖe mɔdodo dzi. Ɖeka le ʋi, ɖeka le dziẽ. Dziẽtɔ ƒe ŋkume tsugu ke ʋitɔ ƒe axadame bɔ. Eye eŋu bubuwo gbɔna ɖe wogbɔ. Motokula aɖe hã tsɔ ame aɖe gbɔna va wogbɔ eye ŋutsu eme eve hã le mɔ me tso ɖeka le ekpɔ.

Ŋustuvi aɖe bɔbɔ le sola panel ɖe asi demumu le exa, lɔri battery kple motor battery le wo megbe ke ŋutsuvia do awu lee, yibɔ eye ŋutsu bubu hã le wo megbe le kiosk gbemumu ɖe asi eye ŋdɔ nɔ ŋuŋu vevie